Shuchchaappenne dumma dumma simminttuwappe giigida de"iyo aqiyo keettayi keehippe puulattidaagee keehippe aaho gidida keettayi xeelliyode daro lo"es.

Issi katama asati bantta heerayyo daro adussa bootaappe haattaa tubuwaa gidoora ehidi bantta heeran gelisside doosona.

yooyiyo gifaataa aggiya xaafoy guyye baggaara de'ishin qassikka macanne attuma gididi wolaytto wogaa qonccissiya maayuwaa maaidi isiliyaappe sintta baggaara heqqidosona haiqqida atatu?

issi attuma asi kootiyaa maayidi aappe garssa baggaara shamisiyaa maayidi baro kushiyaa xaaxidi maatai de'oosan eqqiis aappe guyye baggaara xoqqa mittai de'ees. amatan eqqida misiliyaayaa bollan caafettidabi ayse?